Nyɔnu aɖe le enu nyam, wo kple eviawo, wota avɔ le ali eye exɔ anyiŋa xɔ le woƒe megbe, wokɔ be gba anyiŋaxɔ, atiwo hã le woƒe axadziwo.

Nyɔnu tsitsi kple ɖetugbi aɖe wolé nu ɖe ta. Nyɔnu aɖewo kpa vi ɖe megbe. Woƒe viwo ɖe megbe. Eɖowo hã woɖɔ kuku. Atiwo le woƒe megbe. Eɖewo hã le tsi ɖe asi.

Ŋutsuvi aɖe le ŋutsu aɖe tutum, ŋutsua mete ŋu ne wòazɔ ebe bunɔ yenye, wotsi atsitre ɖe eŋu aɖe ŋu eye eŋua hã tɔ ɖe wo ŋu, eŋua ɖewo hã wole yiyim exɔ aɖewo le emɔa ƒe axa dzi.

Ŋutsu aɖe lé tɔi vi aɖe le asi kɔ lɔ fefe ɖem eye amewo tsatsitre ɖe exɔ goboe me le ekpɔm ɖo ɖa. Amewo le nu kom, amewo hã wokeke woƒe avɔwo me. Nyɔnu aɖe hã tsatsitre le megbe le ekpɔm.

Ŋutsuwo kple nyɔnuwo le afi ɖe lé woƒe bagiwo laa si le agbalẽ wɔm ne woazɔ mɔ le yameŋuɖoƒe. Nyɔnu aɖe hã nɔ anyi le kɔmpiuta me kpɔm.

Ghana ƒe dukɔnunɔla. Nana Addo Dankwa Akufo Addo le nu kom eye wole asi nam ame tsitsi aɖewo. Etsi kple ekplɔ. Zikpuiwo le xɔa me. Etsiwo le ekplɔa dzi. Amewo tsi atsitre ɖe emɔa nu, eɖewo tsi atsitre eƒe axa dzi eye wo le enu ɖum.

Nyɔnu aɖe tsi atsitre ɖe tomatosi gba gbɔ, eye ame aɖe tsi atsitre ɖe egbɔ, ame aɖe le eƒlem eye wo…nyɔnu yi ke le tomatosia dzram le ga xlẽm. Ame aɖe hã tsi atsitre ɖe megbe le ga xlem.

Lã wɔdã vovovo aɖewo le tsi nom le to vi aɖe to. Lã ɖewo nye se, ɖewo nye atiglinyi. Ame eve wona anyi ɖe ŋu me le lãwo gbɔ.

Xɔtula lé agbalẽ laa shi. Exɔ gãgãgã, kɔkɔ le woƒe megbe. Agbalẽa ɖe hã le anyigba eye wole nutata yi ke le agbalẽa me.

Nyɔnuwo le asime. Wonɔ anyi ye wole woƒe adewo yi ke me woƒe nudzadzrawo le. Nudzadzra ɖewo nye ayi, ɖewo nye kaŋtoasi, eɖewo hã nya tomatosi.

Amewo tsi atsitre ɖe wototo gbe eye nyɔnu aɖe tsi atsitre ɖe wo ŋgɔ le enya ɖe anya gblɔm na wo, ebexɔ le afi ma, atiwo hã woƒoxlawo.

Ekplɔ kple zikpuiwo le xɔa me. Suduiwo le zikpuiawo me. Flawɔ le ezevi aɖe me le kplɔ dzi. Light le xɔa me. Ahuhɔe hã le eme.

Ame aɖe le mɔƒonu ɖe asi le ʋli dom. Amewo hã le enuŋɔŋlɔ ɖe asi woŋlɔ nuwo ɖe edzi. Amewo hã woƒoxla ame yi ke le nu ƒom. Amewo le foto ɖem. Amewo hã wole nuƒom le axadzi.

Ɖevi ɖeka lé eŋuvɛ̃ laa asi eye wòle edɔ wɔm le eŋu. Enu vovovow le ekplɔ̃dzi wòkɔ le eŋua wɔm. Aklaɖi le, akaɖi klẽ le xɔa me.

Ŋutsuwo wole solar panel dem le exɔa tame. Ŋutsuawo do awu green le woƒe awuwo dzi. Eɖewo ɖɔ kuku, eɖewo hã wonɔ anyi le eŋua dem le …

Nyɔnu aɖe kple srɔ̃a woda avɔ ɖe abɔ eye nyɔnua le ɖevi ɖe asi, avu aɖe hã le anyigba eye nyɔnua kple viawo nɔ ŋu dzi. Xɔ aɖe hã le woƒe megbe.

Nyɔnu aɖe do awu dzi le ewɔ ɖum. Amewo tsa tsitr le emɔa xadzi le nyɔnua kpɔm. amewo hã woɖi le woƒe ŋuwo me le nyɔnua kpɔm. Amewo hã wokɔ enu bla ŋɔtsinu le nyɔnua kpɔm.

Mɔ le, ŋutsu aɖe nɔ anyi le agbalẽ xlẽm. Ame ɖe hã tsia tsitre ɖe ŋgɔgbe gama le zikpui ɖe asi. Amewoa me etɔ wonɔ anyi le nua kpɔm. Yawo le afima......

Ŋutsuwo kple nyɔnuwo le eʋu vovovowo woame etɔ me. Wo Tokyo yawo ɖom, amewo kɔ nu kɔ bu ŋɔti, amewo hã kɔ nu kɔ bu ta, amewo do awu lolo eye wonɔ anyi ɖe fia gbɔ.

Nutsu aɖe kple nyɔnu aɖe wole ƒu ƒoƒu me. Ŋutsu ɖeka do polisi wu eye wò tsia tsitre ɖe ame ɖeka ƒe megbe. Ŋutsu ɖeka kɔ asi da ɖe nugo aɖe me eye wòkɔ asi da ɖe blibla dzi.

Nyɔnuwo kple ŋutsuwo nɔ anyi le exɔgã aɖe me eye wole tiivi kpɔm. Nynu ɖeka kple ŋutsu ɖeka wonɔ anyi le woƒe axadzi. Wonɔ anyi le zikpi dzẽ me.

Ŋutsu woame etɔ̃ wole nu tam le egli ŋu. Ŋutsu woame eve wonɔ, wotsa tsitsre ɖe zikpidzi eye ame ɖeka tsa tsitsre ɖe anyigba. Enutanu gbogbowo kple kɔɔpowo le anyi.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi eye wòlé ɖevi ɖe asi. Yɛ wole atike wɔm na ɖevia. Ame ɖewo hã nɔ anyi ɖe megbe le dzɔdzɔ be woawɔ vɔ na woakpɔ woƒe gbɔ.

Polisi, wole kame tem kple amewo. Amewo hã foto ɖem enuiyi le dzim. Wokaka nuwo le mɔ dzi eye amewo le emɔa ƒe axa dzi le foto ɖem edzre yike wɔm wole.

Nyɔnu aɖe kple eviawo le xɔme, evia aɖe le vii wole eƒe axa dzi wonɔ anyi ɖe egbɔ le abadzi eɖewo tsi atsitre eɖewo lé nuɖuɖu ɖe asi, eɖewo le nuɖuɖua me kpɔm, eye ʋetoto klẽ ɖe xɔa me.

Eŋu xoxo kple exɔ xoxo wole mɔa to. Exɔa ɖewo lé dzo. Eŋua ɖewo hã fiã. Eŋuggãgã aɖewo hã le emɔa dzi zɔm. amewo hã le emɔa to.

Tɔdziŋu vovovo woame ve wole tɔa dzi eye ŋutsu dzatiwo le tɔdziŋua me le eɖi kekem kple wo nɔewo. Amewo tsatsitre le etɔa godo le eɖikelawo kpɔm.

Nyɔnuwo le agble me. Amewo le nu kom, amewo tsɔ asi dzi. Nyɔnuwo aɖewo bla ta eɖewo hã ƒo ɖa. atiwo ƒoxla agblea me.

Nyɔnu aɖe le xɔ me tutum eye ŋutsua nɔ anyi le zikpe me fɔ afɔ trɔ eƒe afɔ dzi. Nyɔnua de enu asi eye wokɔ le atsia kɔle xɔa me tutum.

Amewo nɔ anyi le ese dzim. Amewo kple woƒe xlɔ̃wo nɔ anyi le enu. Amewo hã kple woƒe xlɔ̃ wonɔ anyi le se dzim.

Tɔdziŋu gbogbo aɖewo su gbɔ ɖe tɔsisi ɖe dzi. Atiawo su gbɔ ɖe afima. Atiawo ƒe gbemumu vv le ɖe afi ma nyuie. Eye tɔdziŋua eɖewo le ʋi, eɖe le dzi eɖe le bran, eɖe hã le blu le efi ma. Eŋuwo hã pak ɖe emɔato emɔdodoa dzi le efi ma eye exɔtutua tse woxla teƒea.

Nyɔnu woame ve. Wonɔ anyi lɛ zikpi ŋu. Ame ɖeka, nyɔnu ɖeka nɔɔ atsike eye wòle nu ƒo na wo ale yi ke woano atikea ŋu. Nyɔnua ɖeka sa avɔ le ali. Nyɔnu tsitsia ɖeka sa avɔ le ali.

Ame le akɔ dam le dzre wɔm, amewo hã le ʋli dom le nusese hem, amewo lé agbalẽ le yame, woŋlɔ nuwo le dzi. Polisiwo ƒo xla ameawo, exɔ ƒo xla ameawo.

Nyɔnu ɖeka lé mɔƒonu ɖe nu le nuƒom le ʋli dom. Amewo hã lé agbalẽ ɖe asi eye woŋlɔ nuwo ɖe edzi. Nyɔnuwo ts asi yi dzi le ʋli dom amewo hã le megbe le ʋli dom.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe zikpui me eye wole ŋutsu aɖe kpɔm. Ŋutsua le etsi lem le pul me. Enetsiwo ƒoxla pul la eye eƒu gã aɖe hã le pu la ƒe axadzi. Ebegbadɔwo hã le pul la ƒe axadzi.

Xɔtulawo de exɔ dzi le exɔ tum, amewo lé gavi ɖe asi, amewo hã le gaviawo blam woɖɔ kuku, amewo hã do afɔkpa gãgãgãwo.

Ɖevia ɖe le kusi ɖe ta. Enuwo le kusia me eye wole taya tutum kɔ le mɔa dzi zɔm. Amewo le nudzra le mɔto. Ɖevia ɖewo hã le nu ƒlem eye ɖevia hã kpa vi ɖe megbe gbɔ.

Zikpui kple ekplɔ le xɔa me. Suɖui dzi kple grinwo le zikuia me. Enutata foto kple latiwo le xɔa me kple flawa hã le xɔa me.

Ɖeviwo sɔgbɔ, ɖevi gbogbowo aɖewo le wole nu kom eye ɖevi ɖeka lé yevu ŋutsu ɖeka ƒe asi ɖe asi, ɖevi ŋutsuvi aɖewo hã le fefe fem le ga ʋi aɖe ɖe asi.

Nyɔnuwo le asime. Amewo le nu dzram. Amewo hã le nuƒlem. Enu yike dzram ame wo le nye tomatosi, tomatosia ɛewo gbã, eɖewo hã le anyigbã. Carrot kple cabbagewo hã le eme.

Eŋu vovovowo le em emɔa dzi, hɛlikɔpta hã le eŋuawo dome, ati aɖɔ hã ƒo xlã afi yi ke eŋuawo le. eŋua ɖɔ le ye eye ɖɔ hã le dz0.

Ŋutsu wɔme asie wɔme adre wonɔ anyi ɖe eŋu aɖe ta me. Wode atsiwo ɖe eŋua tame eye amewo le galɔn ɖe asi. amewo hã le ŋua me hafi wole mɔa dzi zɔm. atiwo ƒoxla mɔato

Ŋutsuwo le etsi dem enukuwo, wodo awutsrɔlɔ, wodo afɔkpa lolo eye wole etsi wum enukua.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi yi wole kusi ɖe asi. Le kusia me atikutsetse kple nuɖuɖu vovovowo le me. Nuɖuɖua ɖewo nye agbitsa, tomatosi, fetri kple dɔntsi.

Nyɔnu aɖewo sa avɔ ɖe ali, eɖwo do avɔwu sa taku ɖe ta eye wole tsi ɖe gagba me ku yina xɔ lolo aɖe gbɔ ati ƒuƒu aɖe le xɔa ƒe ŋgɔ.

Nyɔnuwo le wɔ ɖum, nyɔnuwo de dzonu kple dzo.., wode dzo alɔnu kple kɔme amewo kɔ hokui kɔ wɔ dzonukɔ de kɔ amewo ɖɔ nu ta, woda avɔ.., wosa avɔ ɖe ali kplewoƒe akɔ.

Polisi gbogbo aɖewo ƒo ʋlã ŋutsu ɖeka. Amewo le nya bia ŋutsua. Amewo wo paaki woƒe moto le ŋutsua ƒe axadzi. Amewo hã wole foto ɖem.

Nyɔnuwo, ŋutsuwo kple ɖeviwo le fli me. Wole agba kple ganuviwo ɖe asi le yina nuɖuɖu xɔƒe. Ɖeviwo kple ŋutsuwo ƒe tagbɔ ku ɖi, eɖewo nyɔnua ɖeka hã fɔ fu. Ɖevi suewo hã le flia me.